Broni bi ɛte hɔ. Nkɔlaa pii atwa ne ho ahyia. Ɔmo anim ayɛ sedeɛ sedeɛ. Bronii no ahyɛ ataade fitaa. Ne tiri nwi yɛ tuntum. Mmofra n'anim yɛ tuntum tuntum.

Polisini bi ɛhyɛ polisi ataade. Na ɔmo atwerɛ anim polis. Ɔhyɛ adeɛ a yɛde kata yɛn hwene. Na ɔhyɛ kyɛ nso. Afei ɔhyɛ ahwehwɛniwa. Nnipa pii etwa ahyia ɛwɔ ne nkyɛn. Ebi hyɛ ntaade tuntum na ebi nso hyɛ ntaade kɔkɔɔ. Ebi de adeɛ abobɔ wɔn mo ti.

Nnipa pii atwa ahyia faako, na wɔyɛ aborɔfo. Wɔn ani abere yie na wei retwe ha na wei retwe ha. Ebinom nso gyinagyina wɔn akyi a wɔhyɛ kyɛ mfitamfitaa. Wɔn deɛ wɔgyinagyina hɔ ɔ wɔnyɛ bi.

Frankaa pii sisi hɔ. Ebi yɛ kɔkɔɔ, a fitaa wom. Ebi yɛ kɔkɔɔ, fitaa ɛnna ahaban mono. Ebi nso yɛ kɔkɔɔ, ɛnna nsoroma, ɛnna fitaa nsoroma no yɛ mfitamfitaa. Ebi nso yɛ tuntum, kɔkɔɔ, ɛnna yellow.

Mmaayewa mmienu resa. Baako te fam, na wafee ne nse. Adeɛ bɔ ne ti na ɔhyɛ adeɛ tenten hyɛ mpaboa. Baako gyina hɔ a wɔkota kakra. Ɔhyɛ atadeɛ tiatia ne skirt tiatia. Wasɔ ne ti. Binom gyina wɔn akyi rehwɛ wɔn.

Nnipa bi atwa ahyia hɔ hyehyɛ nkramofoɔ ntadeɛ. Wɔabaabae wɔn nsam. Wɔgyina a ɛnna bi ho. Wɔn abɔdwesɛ afufu. Wɔn ntadeɛ no bi yɛ fitaa. Binom hyehyɛ kyɛ.

Ɔbaa bi gyina nnipadɔm bi anim ɛkasa, wabae ne nsam. Wɔn a wɔtete hɔ no ɛte pono ho. Maame baako te hɔ, na ne tiri ho nyinaa yɛ dwene. Ankaa egu plɛt so esi wɔn anim.

Odumgyafoɔ bi atwa ahyiam redum gya. Nwisie pii wɔ beae hɔ. Wɔhyehyɛ ntar atenten atenten a ɛkata wɔn ho nyinaa, afe wɔhyehyɛhyehyɛ ɛkyɛ. Nsuo firi wɔn afidie no mu redum gya no.

Aban nanmusifoɔ ahyia wɔ nhyiamu ase. Baako gyina hɔ ɛkasa. W'ato ne tiri ho nyinaa sakora. Ɔhyɛ ahwehwɛniwa, ɔbɔ tai kɔkɔɔ ɛna ɔhyɛ kot buluu. Ebi mo tete n'akyi. Ebi nie mia wɔn fon so.

Nkurɔfoɔ bi atwa ahyia a wɔredidi wɔ kyɛnse kɛseɛ bi mu. Wɔn nyinaa de wɔn nsa na ɛredidi. Abɔfra no rehwɛ soro. Wɔn nyinaa hyehyɛ ntade.

Papa bi te efurum so. ɔhyɛ kyɛ tuntum, ataade soro fitaa. Ɛna trawsɛs blu. Ɛna ɔhyɛ mpaboa tuntum. Okuta abaa. Na bakɛt ekuta ne nsa baako mu. Krɔs ɛwɔ n'akyi. Abotan benbɛn wɔn.

Mfonin bi wɔ dan ho. Ɛyɛ kuo mmienu. Mmaa, ɛna mmarima. Mmarimano nhyɛ ntadeɛ. Ntoma firafira wɔn mu. Mmaa no hy firafira ntoma.

Cars bebree sisi hɔ. Ebi yɛ tuntum, ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ fitaa. Wiemhyɛn bi nso si hɔ. Ɛyɛ tuntum. Nnua sisi cars no akyi.

Nipa pii gyinagyina adeɛ bi so. Wɔn nyinaa asosɔ adeɛ no mu, na wɔreforo. Ɛbi hyɛ ntade blue, bi hyɛ ahabammono.

Mmɔfra no retu mirika, wɔde wɔn nan sisi fam a wɔnhyɛ mpaboa. Wɔn ani agye, nwura no ahaban yɛ ahabanmono.

Lɔɔre bi rekɔ. Nnipa bi redi akɔneaba. Ɛbi hyɛ atade tuntum. Nnipa no dɔɔso. Mpata pii na lɔɔre pii nso woɔ akyire.

Nkonnwa sisi dan bi mu, na nhwiren nso wɔ hɔ. Nhwiren no yɛ nhaban mono. Afei nkonnwa no, ebi yɛ nson, ɛnna ebi nso yɛ brown. Nkanea sensɛn soro. Dan no mu yɛ nsonson.

Nnipa pii redi akɔneaba wɔ mmɔntene so. Ɛdan sisi hɔ. Na ɛbi rekɔ na ɛbi reba. Wɔn nyinaa ani kyerɛ baabi. Binom nso gyinagyinahɔ rehwɛ adeɛ.

Ɔbaa bi koto hɔ, na nnoe bebree atwa ne ho ahyia. Ne tirinwi yɛ tuntum. Ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ, ɛna ɔhyɛ trousers. Nwura ahabammono bi wɔ ne nkyɛn. Nnoe no bi retafere ne nsa ho.

Nnipa bi wɔ po so a wɔrekyɛ nam. Wɔapegya wɔn nɛɛte a akye nam no bi wɔ mu regu kodoɔ no mu. Ebi nhyɛ ataadeɛ. Ɛbi nso hyɛ kyɛ. Ɔbaako hyɛ kɔkɔɔɔ ogyina kodoɔ no ano.

Maame bi ɛwɔ dwom. Wabɔ duku. Ntoos nkɔkɔɔ nkɔkɔɔ bi si n'anim. Maame foforɔ bi wɔ n'akyi. Ɔnonso abɔ duku. Maame no ɛkan sika.

Afidie bi esi kwan so. Ɛkwan no so ɛyɛ mfuturo. Afidie no ɛyɛ fitaa. Na ne kɔba no ɛyɛ tuntum. Abo bi gugu kwan no ho.

Nkonnwa bi sisi dan bi mu. Ebi yɛ fitaa na ebi yɛ ahabanmma. Kanea bi nso si hɔ. Ɛdan no mu yɛ fitaa. Nkonnwa no mu biara sisi ne sibea.

Aborɔfo bi gyinagyina hɔ na wɔhyehyɛ ɛkyɛ mfitamfitaa a yɛde yɛ adwuma. Afei nso wɔhyehyɛ reflecters. Wɔgyina baabi a wɔresi dan no. na wheel barrow nso si hɔ. Wɔredi nkɔmmɔ. na ɛdan bi nso si wɔn akyi.

Ɔbaa bi nom nsuo ɛwɔ kura mu. Wayɛ ne tiri nwii kamakama. Ebinom nso gyina gyina hɔ hwɛ. Papa bi ɛwɔ hɔ a wakwaha ne ntoma. Na ɔhwɛ abaayewa a ɔnom nsuo no. Papa no bɔ wɔkye.

Mmeranteɛ bi soso pan de reforo dan bi so. Wɔyɛ mmeɛnsa. Deɛ ɔdi anim no hyɛ atade soro blue, ɛnna fam kɔkɔɔ. Deɛ ɔtɔ so no hyɛ atare fitaa, na trousers nson. Deɛ ɔtɔ so no hyɛ biribi a ayɛ sɛ tuntum.

Maamefo bi soso gya, bi soso nwura, wɔafurafura ntoma, wɔhyehyɛ ntaade. Lɔɔre mmienu si wɔn akyi, baako yɛ tuntum na baako yɛ kɔkɔɔ. Maame baako bi nso so kɛntɛn, abɛ sisi wɔn akyi.

Nnipa pii etwa ahyia ɛwɔ beaeɛ bi. Na ebi gyina gyina hɔ, ebi tete hɔ. Wɔn nyinaa ani kyerɛ faako. Ebi hyɛ ataade blu. Ebi nso hyɛ ntaade fitaa fitaa.

Mmaa mmienu gyinagyina wɔ. Wɔrebuebue nwomabi mu. Wɔheyehyɛ ntadeɛ mfitaa mfitaa ne ahabammono. Ayarefoɔ mpa sisi hɔ. Curtains sensɛn hɔ. Apɔwmudze edwumayɛfo ebien.

Maame bi te hɔ a adeɛ a yɛde kata yɛn hwene, hyɛ n'ano. Nneɛma gugu n'anim. Na ebi sisi hɔ. Ebi yɛ baagi ɛne nhwenneɛ ahorow. Kɔlas bebree, ebi yɛ ahabanmono, ebi yɛ tuntum.

Nnipa pii etwa ahyia a wɔte atua. Ebinom te dadepɔnkɔ so. Ebi nso ɛnam fam. Wɔhyehyɛ hyehyɛ ade a yɛde kata yɛn hwene. Na wokuta kuta saen bɔd.

Maame bi ne n’abusua wɔ fie, maame no ɛresa adua afi kyɛnse mu, mmɔfra no ɛredidi wɔ kyɛnse mu, papa no nso te adidipono ho ɛredidi.

Mmeranteɛ bi ne papafoɔ bi wɔ dwam, na dwadie rekɔ so. Mmeranteɛ no baako te bicycle so. Baako rekyekyere adeɛ wɔ bicycle no akyi. Deɛ ɔte bicycle so no hyɛ atade fitaa, ɛnna deɛ ɔgyina hɔ no hyɛ atade tuntum. Papafoɔ mmeɛnsa bi nso gyina hɔ.

Nkurɔfoɔ bi redi agorɔ wɔ sukyerɛma so. Wɔhyehyɛhyehyɛ mpaboa, na wɔn nyinaa anim yɛ seresere. Wɔtete adeɛ so, na wɔapagyapagya wɔn nam.

Nipa binom etwa ehyia didi pono bi ho na w'asosɔsosɔ wɔn nsa. Wakatakata wɔn eni, eburo egu kyɛnse mu esi didi pono no so. Nduane afoforɔ nso esisi didi pono ɛso.

Ebinom etwa ehyia pono ho kutakuta wɔn sa. Wakatakata wɔn eni, ebinom hyehyɛ bronya kyɛ. Na eduane no, esisi ɛpono no ɛso, akokɔnam esi baako enim. Eburo egu kyɛnse so esi pono ne so.

Polisini bi gyina ne moto ho. Ɔhyɛ moto kyɛ, na wɔatwerɛ anim Police. Moto no kala yɛ ahaban mono kakra na ayɛ sɛ akokɔ sradeɛ, na kɔba no nso yɛ tuntum. Obi foforɔ gyina n'akyi, na ɔhyɛ spɛɛse.

Polisini bi gyina ne moto ho. Ɔhyɛ kyɛ a wɔde twi moto. Aberanteɛ foforɔ gyina n'akyi. Ɔhyɛ ahwehwɛniwa tuntum. Moto no kɔla yɛ ahaban mono a ani san yɛ te sɛ akokɔ sradeɛ.

Ɛdan bi mu nie. Nkonnwa sisi hɔ. Dan no mu yɛ fitaa. Nkukuo bi sisi hɔ, na mfonin bi nso si hɔ. Bɔdambɔ nso sisi hɔ. fam hɔ yɛ brown.

Mmofra pii wɔ ha. Ntomadan pii nso wɔ ha. Ntomadan no yɛ mfitaa mfitaa. Maame bi kuta abofra. Maame no hyɛ ataade tuntum. Abofra no hyɛ ataade fitaa. N ɔbɔ ne bo. Mmɔfra bi de adeɛ redi agorɔ.

Zebra bi butu gyata bi so, mmeranteɛ bi kita abaa na wɔapagyapagya, baako nso de mirika reba. Zebra ne colour no yɛ fitaa ne tuntum, mmeranteɛ no yɛ tuntum, na ntoma bobɔ wɔn asen.

Binom gyina hɔ a wɔreyɛ dede. Baako kita frankaa. Abammɔfoɔ gyinagyina hɔ hyehyɛ kyɛ. Wɔhyehyɛ mpaboa nso. Car bi si wɔn ho.

Abaayewa bii sa. W'ahuri apagya ne nan na w'abaabae ne nsam. Ɔfira ntoma ɛwɔ n'asene na ɔfira bi nso ɛwɔ ne nofo. Ɛbinom wɔ n'akyi, ɛɛbɔ ntwenee na wɔɔto nnwom.

Mmeranteɛ bi te kaa a ɛnam kaa kwan no so. Kaa no yɛ akokɔ sradeɛ, na anim yɛ tuntum. Mmeranteɛ no kutakuta gallon.

Nkonnwa sisi dan bi mu. Nkanea wɔ dan no mu, na dan no mu ahyerɛn. Nkonnwa no kɔla yɛ brown, ɛbi yɛ nson. Ɛdan no kɔla mu yɛ nson.

Mmranteɛ bi ne mmabaawa bi reyɛ ɔyɛkyerɛ. Abranteɛ baako abu nterɛ. Na abaayewa no gyina hɔ asɔ ne nsam. Abayewa no kita kyiniiɛ. Wɔn akyi no, ebinom gyina hɔ. Na screen bi wɔ hɔ, na bosome wɔ so.

Wɔahyehyɛ ntoma bi, ɛbi biara wɔ ne colour, bi yɛ ahabanmono, na akokɔsradeɛ wɔ mu, bi yɛ kɔkɔɔ. Colours no gu ahodoɔ.

Mmɔfra bi ɛrebɔ bɔɔl paake so. Paake yi ne so yɛ mfutuo. Mmɔfra ne bi hyɛ mpaboa, binom nhyɛ mpaboa. Bɔɔl no yɛ fitaa, ntuntum wowɔ mu.

Mmaa bi resa, na w'afra fra ntoma, hyehyɛ ahweneɛ. Afei w'abobɔ pawda, wɔde ade abobɔ wɔn ti. Na duku kita kita wɔn.

Abranteɛ bi hyɛ ataade akokɔ sradeɛ gyina kwan ho. Ne tiri nwii afu na n’abɔdwesɛ nso afu. Kaase sisi kwan no so gyinagyina n’akyi. ℇdan atentenatenten nso wɔ n’akyi.

Robɔt ebi si hɔ. Na foforo gyina hɔ ɛhwɛ no. Nkanea wɔ robɔt no emu. N'ani yɛ tuntum. Na skreen bi bɔ ne bo. Robɔt no ɛyɛ fitaa.

Papa bi gyina beaeɛ a wɔtɔn fangoo. Cars sisi hɔ. Bɔɔko kɔla yɛ nson, baako yɛ kɔkɔɔ, baako yɛ fitaa. Wɔabue kaa baako akyi, na maame bi ne owura bi gyina akyire.

Asono mienu gyinagyina hɔ, na kaa bi so gyina wɔn tem, na nipa tete kaa ne mu. Ɔsono naa ɔwɔ ekyi no ɛɛwe nwura, niɛ ɔka ho no gyina hɔ a n'ano si fɔm. Nipa ɛtete kaa nim no ɛɛhwɛ ɔsono no.